Alfayda FM <music>
17 heures deux minutes di jaajëfal Cheikh Tidiane Sarr mi fi jóge léegi ci seen émission bu am solo boobee di gêrëm bu baax Moussa Kane mi nekk ci wàll xarale gi <breath> mbokk yi jërê ngeen jëf ci ànd gu rafet bi ngeen wéy di ànd ak programme mu rajo Alfayda beneen émission xam sa yelleef ci jamono ji le ci studio Aliou Momar Lo <breath> ci rajo Alfayda FM la référence tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo di projet Agri Jeunes Tekki Ndaw ñi <breath> nga xamante ne nguurub Sénégal moom moo ko daal di xaatim ci atum 2020 ba 2025 projet bi ni mel nag war a toucher <breath> téeméer ak juróom fukki ndaw fii ci mim réew di <hesitation> soxal région bu Kaolack Fatick ak Kaffrine ak Diourbel <breath> Louga Thiès ak Ziguinchor j)pp fi nga xamante ne moom moo di diwaanu Sédhiou lépp jëm ci wàll xëy mi <breath> ak ndaw ñi nan la ñuy def ba mën a bën a ba gën a mënal seen bopp lu ni mel nag tey ñu ciy dalal <breath> ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa ANCAR bokk na ci suñu gan ci biir waxtaan wi di Boucar Alphonse Diouf <breath> moom mooy chef de cellule partenariat programme <breath> <hesitation> di it bokk nekk it ci direction bu zone <hesitation> bassin arachidier bu ANCAR <breath> maa ngi lay nuyu Boucar Alphonse Diouf
maa ngi lay fay
ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi
ë jërëjëf <hesitation> maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices su rajo Alfayda <noise> di la remercier ci seen invitation <breath> di profité aussi di remercir waa Agri Jeunes ñi nga xam ne ñoo ñu permettre pour ñu def émission bi <hesitation> di remercier aussi <hesitation> waa ANCAR ci yónni bi ñu ma yónni pour ma mën a seq waxtaan ak ci cadre projet bi <hesitation> di ñaan li nga xam ne diñ dinañ ko waxtaanee mu nekk loo xam ne dina jëriñ rawatina ndaw ñi
<hesitation> <hesitation> <breath> junj naa leen ko ci bopp bi Moussa Kane ci xarale gi Cheikh Tidiane Diagne moo nekk ci présentation bi <breath> <hesitation> ñu jox suñu gan kaddu gi <hesitation> Boucar tey bu ñu doon faram-fàccee projet Agri Jeunes lan la ñu ciy mën a jàpp mooy lan
<hesitation> jërëjëf yaakaar naa balaa may dugg ci Agri Jeunes damay njëkk a présenté wu surtout présenté structure bi nga xam ne fa laa jógee <noise> <hesitation> parce que xëy na <hesitation> kuréel yu bëri wala communes yu bëri <noise> xam nañu ANCAR mais baax na au moins ANCAR bassin archidier surtout

parce que ANCAr dafa nekk kuréel boo xam ne comme ni ngeen ko xamee état du Sénégal moo ko fi mettre en place pour mu jàppale béykat yi ak seen organisation <breath> mi ngi ko samp en quatre vingt dix neuf mais en deux mille un la tàmbali liggéey <breath> ANCAR aussi comme ni ngeen ko xamee daf dañ koo séddale ay pàcc pàcc yoo xam ne toppu ñu régions yi région administratives yi mais dañu topp zones agro écologiques yi moo tax <hesitation> ci lim ñu ngi toll ci juróom-ñaari directions de zone yi nga xam ne ANCAR bassin archidier sud ci la bokk ANCAR bassin arachidier sud nag mooy couvrir région de Kaffrine région de Kaolack ak benn pàcc ci région de Fatick particulièrement département de Foundiougne ak <hesitation> ñaari arrondissement ci département de Fatick à savoir Tataguine ak <hesitation> Fimela donc ANCAR dafa nekk kuréel boo xam ne xëy na mooy gunge béykat yi ci lu mel ni information sensibilisation formation ak diffusion wasaare xaraa yu bees yi ak intermédiation ni ñu fexe ba lëkkale béykat bi ak banque bi pour mu am financement lëkkale béykat bi ak fournisseur d' intrant yi lëkkale aussi béykat bi ak ñi nga xam ne ñooy <hesitation> commerçants yi wala ñooy industriels yi pour ñu mun a écouler seen production

donc mu nekk kuréel boo xam ne aussi dafa am ay représentants yu bëri ci communes yi ñu koy waxee ñu koy woowee les CAR conseeiller agricoles et ruraux <breath> wala actuellement am na yenn xeetu conseillers ñu ngi koy waxee les conseillers <breath> aux ex agricoles aux exploitation familiales loolu yëpp pour ñu gën a jege askan wi gën a jege producteurs yi ndax ñu mën a satisfaire seen besoin
<hesitation> <hesitation> ci Tekki Ndaw ñi
<breath> effectivement ci Tekki Ndaw ñi aussi dafa nekk projet boo xam ne comme ni nga ko introduire rek état du Sénégal moo ko mettre en place <breath> lépp rek pour jéem a fexe ba ni nga xam ne ndaw ñi dinañ mënal seen bopp donc loolu mooy <hesitation> tënk objet projet bi projet bi nag dafa nekk projet faire faire bu ñu nee prjet faire faire <breath> maanaam prpjet bi juste def dañu samp benn unité de coordination <breath> moo xam ne dafa yor lépp luy coordination ak suppervision liggéey bi mais li ëpp ci liggéey bi dañ koy jox ay kuréel yoo xam ne ay kuréel yoo xam ne <hesitation> état du Sénégal ci li ëpp moo ko fi teg pour mu jàppale <hesitation> jeunes yi mu mel ni kuréel bu mel ni ANPEJ kuréel bu mel ni ANCAR SDDR <hesitation> <noise> kuréel conseil communaux de la jeunesse et cetera donc xeetu kuréel yooyu lu gën a bëri en fait ñooy doxal liggéey bi ANCAR nag dañ ko ci associé depuis cette année maanaam cette année la ñu signé benn convention <breath> <hesitation> cadre avec projet bi ak aussi benn plan de <hesitation> performance contrat de performance ci contrat de performance boobu nag lu ñu xalaat ci ANCAR <breath> mooy ñu ñu ñu fexe ba jàppale projet bi por bépp information ak sensbilisation ak surtout orientation bi nga xam ne ndaw ñi war nañu ci mën a jot pour mun a bénéficié wu ci projet bi ANCAR fexe jottali ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo li ñuy sas ANCAR aussi mooy <noise> mu fexe ba gunge ndaw ñi pour ñu am ay projets maanaam xëy na pour nga jàppale nit ki d' abord il faudrait que <hesitation> mu am mëbét ci dara mais ANCAR dañ ko dañ dañ ko sas pour mu fexe ba mébét boobu <breath> mun a mu mu ñu mun ci tabax benn programme boo xam ne nit ñi dinañ mën a recevoir ay financements pour mun a def seen liggéey luñ ko ci sas aussi mu tàggat ndaw ñi xam nga ne day def ay formations ci volet agricole formation ci volet <breath> <hesitation> càmm donc foofu la ñuy xaar ANCAR pour vraiment ñu accompagner d' abord ñu ñu ñu ñu jàppale projet bi pour mu ràññee ñi nga xam ne moom lañ war a jàppale mais aussi mu gunge leen pour activité bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ñu mun ko réussir <hesitation> ñu mën a gis bopp seen bopp ci ci ci projet bi parce que loolu moo mën a tax <hesitation> véritablement ci <breath> ay at yu néew ndaw ñi mën a mën seen bopp te je pense que problème mu emploie dafa nekk pro problème mu crucial ci jamono bi ñu nekk et bépp prpjet boo xam ne daf ciy yëngatu rek je pense acteurs yi ci war a jàpp yëpp dañ ci war a jàpp pour véritablement ñu mën a résoudre certaines <hesitation> questions
très bien wax nga fi ñuy xaar ANCAR <hesitation> ci wàll googee nga xamante ni <breath> <hesitation> nekk na ci pàcc yu bëri mais ci rôle yi nga xamante ni <breath> <hesitation> tey <hesitation> day doon ay actions ngeen war koo jëf ngir ndaw ñi gën a xam dëgg-dëgg projet bi waaye tamit <hesitation> mën cee bokk mooy ñiñ cibler
effectivement comme ni nga ko waxee parce que ñun xaaru ñu signer contrat pour jàppale projet bi ci objectif am <breath> <hesitation> je pense bi ñu tàmbalee di jàppale projet bi signé gu ñu sax benn convention parce que aussi dañuy jàpp ne loolu ci suñu liggéey la bokk <hesitation> suñu liggéey d' abord mooy joxe xibaar parce que yaakaar naa mooy premier rôle lu ANCAR <breath> mooy fexe ba bépp xibaar boo xam ne mën na ñoŊal liggéeyu béykat bi bu ñu nee béykat muñ ndaw ñi

ANCAR da ciy war a taxaw <breath> donc cela veut dire que xaaru ñu projet bi
maanaam forma information yi ci kañ la ñu war a ji kañ la ñu war a deqi wala yenn

wala information ci opportunité yu bees yi nga xam ne jeune bi mun na ko saisir je pense ANCAR loolu ci la nekk bu ñu ne information dañ ciy toftal sensibilisation

ci xibaar bi nga joxe loolu aussi lu am solo la

mais am na benn rôle central boo xam ne war na ko jouer mooy nu ñuy def parce que nit ñi mun na mun na am mébét rek mais mébét boobu mun war nga ko mun a transformer en projet projet boo xam ne war nañ ko mun a financer mais comme xëy na dinañ dugg ci biir projet bi

yoo xam ne moom la war a jàppale catégorie yooyu mooy lu ñu wax jeunes en insertion emploie emploie insertion <breath> ak agri preneur ñaari pcatégories yooyu ñoo am catégorie bu nekk nag ANCAR dafa am rôle bi nga xam ne moom la ci war a joué par exemple bu ñu jëlee jeunes ah jeune un un un un formation insertion dafa nekk jeune boo xam ne xëy na am na mébét

mu nekk jeune boo xam ne aussi mu ngi atam parce bu ñu waxee jeune rek urtout jeune en insertion emploie su ñu xel day dem ci xale bu am diggante quinze à trente cinq ans fukki at ak juróom jàpp fanweeri at ak juróom kooku xëy na am na mébét bi mais amagul formation bi rôle lu ANCAR d' abord mooy ak ànd ak waa ANPEJ mooy informer jeune boobu ba mu xam ne opportunité bii am na donc am na projet boo xam ne dafa jóg pour jàppale jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci dëkku kaw yi te mu bëgg a liggéey ci secteur agricole mbéy mi ci la càmm ji ci la <hesitation> napp gi ci la ak service parce que nekkul lu ñuy produire kese mais production boobu nu ñuy def ba transformer nu ñuy def ba jaay ko nu ñuy def aussi ba xëy na indi mécanisation ci processus de production ak transformation loolu yëpp je pense ay projets yoo xam ne jeunes yi war nañ leen mën a yee gunge leen bañ élaborer ay projets ci loolu mais jeunes yooyu aussi bu ñu leen di identifier dañ leen di identifier pour xam ne lii lañ bëgg a def mais ñu gunge leen aussi ci formation yi parce que nit ki aussi <hesitation> lépp lu mu amul formation bu ci duggee aussi je pense pour mu am ndam daf ci day jafe donc jeunes yooyu il faudrait que projet bi day prévoir gannaaw bu ñu leen di identifier ba pare te ñu ngi ci processus bi parce que jotoon nañu identifier jeunes yooyu ba sellectionné leen mais am na liggéey boo xam ne ñu ngi ko ANPEJ mu ngi ànd ak yeneen kuréel yi comme ANCAR SDDR et cetera pour gën a <hesitation> pofiner sellection boobu moom la ñuy wax reprofilation parce que am na jeunes yu nga xam ne dañ leen choisir xëy na ku nekk nee na bëgg naa def embauche wala bëgg naa def poulet de chair mais xëy na dañu bëgg <hesitation> wax jooju mu gën a leer

en tout cas ci zone Kaolack ak Kaffrine parce que ren tey la ñu pare Kaffrine suba la ñu demarré Kaolack war a pare le 21 donc liggéey boobu dina pare loggéey boobu bu paree li ci des mooy <hesitation> ñu valider soit mais valider soit jeune <hesitation> éligible insertion ak emploie day firndeel ne aussi jeune bi am na disponibilité pour def la formation parce que projet bi aussi buggul financer jeune boo xam ne amul formation donc il faudrait que jeune bi accepter pour def formation bi formation bi mën na durer deux à six mois

donc formations yooyu bu ñu ko defee ba pare ANCAR aussi ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo yor formation bi dina gën a gunge jeune bi pour balaa mu génn ci formation bi mu am benn projet boo xam ne dafay dugg en interaction ak xeetu projet yi nga xam ne kii bi identifier na ko projet bi identifier na ko xëy na ci kanam aussi mun naa ñëw ci xeetu projet yooyu
d' accord
mais dinañ ko jàppale ba mu am projet boo xam ne buy génn exécution rek lay dañ koy financer mu dem ñu
d' accord mais nu ngeen di nu ngeen di identifier jeunes yi
<breath> <hesitation> je pense que nu ñuy identifier jeunes yi d' abord <hesitation> écarter wu ñu kenn juste projet bi il faut il faut dire que day intervenir ci jeune <hesitation> ci zone rural yi bu ñu nee dëkku kaw yi nag mooy les anciennes communautés rurales maanaam communes yu mel ni Kaolack communes yu mel ni <hesitation> Kahone pour le moment en tout cas ba fii nii ba évaluation à mi parcours znes yooyu bokkaguñu zones yi ñuy intervenir
Kaolack commune bu Kaolack
maanaam les anciennes communes fi ñuy jàpp ne ay dëkku taax lañ yooyu bokkaguñ mais les anciennes communautés rurales projet bi jeunes yi fa nekk bépp jeune bu fay yeewoo te am entre quinze à à trente cinq ans je pense tu es éligible au projet maintenant nag boo présenter mébét boo xam ne dafa méngóo ak projet bi li nga xam ne daf koo bëgg a liggéey je pense dinañ la présellectionné léegi gën a xóotal liggéey bi pour xool est ce que conditions yi nga xam ne projet bi <hesitation> moom moom moom moom la teg est ce que conditions yooyu di nga ko mën a accepté bu fekkee ne méngóo na rek projet bi da lay tànn mais aussi à la mesure des quotas parce que comme projet aussi bu ñu ko waxee rek <hesitation> mooy <hesitation> non seulement dañ ko limiter dans le temps mais mën-mën bi aussi bëriwul

dañuy tànn képp koo xam ne remplir na critères yi rek te bëgg mais aussi chaque année dafa am quota bi nga xam ne moom la ñu war a jël <noise> en fonction quota boobu nag dañuy xool ñi nga xam ne ñoo gën a respecté critères yi <hesitation> critère yi ma bamtu ko mooy ñi nga xam ne en fait <hesitation> ñu ngi dans la zone rurale ñi nga xam ne aussi ñu ngi intervenir ci domaine agricole yi

ak ñi nga xam ne ñu ngi def service yoo xam ne dañu am lien ak activité yooyu donc am quin entre quinze ak trente cinq ans mais aussi am idée de projet boo xam ne mën nga ko réaliser

xëy na nag am na benn processus boo xam ne benn fiche d' identification la jeune bi di remplir bu paree ñu def benn tournée <hesitation> d' orient d' oreinetation tournée boobu day permettre nga enquêter jeune bi pour xam exactement limu bëgg a def c' est sur cette base là ki koy enquête ci lay def <hesitation> avis ci lay joxe avis après dinañ organiser benn <hesitation> ak CD CLD CLD boo xam ne sous préfet moo ko jiite pour ñu jéem a def la pré sellection donc pré sellection boobu bu ñu ko defee nag xëy na mun na am mun na laaj ñuy defaat reprofilage mais bu fekkee ne laaju ko dañu convoqué l' ensemeble des jeunes pour aussi gën leen présenter critères yi parce que comme ni ma la ko waxee rek bu fekkee ne jeune <hesitation> emploie insertion kooku dafa war a defi formation est ce jeune bi am na disponibilité am na jot pour defi formation bi est ce que mun na bàyyi lu muy def pour dem defi formation bi loolu mun na nekk point boo xam ne mën na ko éliminer comme mun na gën a dëgëral sellection bi je pense pro processus bi pour benn pàccu jeune yi noonu lay demee
d' accord
maintenant am na beneen xeetu <hesitation> catégorie jeune nag parce que yii nii catégorie bu njëkk bi projet bi daf daf leen di subventionné à travers li ñu wax le K7 le capital d' installation donc capital bi lay permettre nga mun a demarré benn activité maintenant am na yeneen catégories jeunes nag yoo xam ne su def nañ formation ñu ngi def acitivité wala def nañ formation am nañ les compétence mais li leen dese mooy ñu gunge leen soit sur le plan financier pour ñu mun a réaliser seen activité boobu aussi suñu liggéey mooy d' abord identifier leen <hesitation> ñaareel bi mooy fexe ba ñu am <noise> projet parce que ñooñu il faufrait projet bi du leen subventionné mais day day négocier convention avec les banques <breath> pour ñu am des conditions d' accès au crédit allergique maanaam ñu yombalal leen nu ñuy jotee financement bi ñooñu <hesitation> benni document boo xam ne <hesitation> ANCAR wala ANPEJ wala yeneen services yi war na leen mën a taxawu ba ñu am ko mooy <hesitation> kii business plan dañ leen di jàppale pour nga am plan d' affaire plan boo xam ne moom ngay yóbbu ci banque ba pour ñu étudier ko bu fekkee ne gis na ne plan bii nii boo boo buñ la financé di nga mën a fay bu boobaa dañ lay financé bu boobaa aussi loolu processus la parce que <noise> processus boobu fee nee au niveau sous préfecture ñoo koy valider ñooy def la sellection mais bu fekkee ni agri preneurs yi c' est au niveau day jaar préfecture

mais boobu de subvention crédit la bu ñu la accordé mais avec des conditions d' accès très très très ci très favorables
<hesitation> <hesitation> <breath> seen liggéey ci wàllug <hesitation> projet bii yéen waa ANCAR <breath> bokk na ci <hesitation> sensibilisation maanaam <hesitation> yee ndaw ñi
<hesitation> effectivement loolu question bu am solo la parce que yee ndaw ñi ci projet bi je pense loolu ANPEJ moom la ñu ko jagleel <breath> mais yee ndaw ñi ci ay thématiques

muy tay bu fekkee ne <hesitation> dañuy gis ne bi ñu defee orientation bi ba pare <hesitation> soxla ndaw ñi dafa gën a jublu je pense mun nañ jël benn thématique boo xam ne dafa am lien ak maraîchage pour ñu sensibiliser leen ci thématique boobu maanaam tey mun nga jël ay jeunes yu bëri ñu nga xam ne dañoo bugg a lancer wu ci maraîchage te ñuy nekk ñoo xam ne peut être mosuñ def maraîchage <breath> wala mu nekk <hesitation> ñoo xam ne peut être daa nañ def maraîchage tey mun nga ñëw nga organiser une sensibilisation pour yee leen ci utilisation produits chimiques yi parce que ñun ñëpp xam nañu njeexital bi nga xam ne production chimique dañ dañ ko am ci alam bi mais aussi dañ ko am ci suñu wér gu yaram donc mun nga leen yee pour or gën leen orienter pour ñu def agro écologie <hesitation> ñu utiliser des bio pesticides et cetera loolu ba mun na nekk benn thématique <breath> <hesitation> mun nga leen yee aussi pour ñu fexe nu ñu gën a ñoŊalee seen programmation <hesitation> pour ñu mun a am production boo xam ne bu mu ñëw ci marché bi day fekk ~u soxla meññeef boobu parce que ñun am nañu ay approches yoo xam ne dañ koy utiliser <breath> pour mun a fexe ba producteur bi lu muy béy mu mun koo jaay ci njëg bu mucc ayib donc approche boobu daf lay permettre <breath> nga dem ci marché bi xam li xe ci marché bi <breath> ci kaw nga nga rencontré acteurs yi fay yëngatu yëpp muy commerçant yi muy clients yi nga xam aussi produit bi ni muy duggee ci marché bi <breath> ak prix yi nga xam ne moom la ñuy appliqué ci at mi yëpp loolu moo lay permettre suba ak même xeetu produit yi wala xeetu variétés yi nga xam ne <breath> producteur moom la ñu gën a soxla loolu moo lay permettre suba booy dem di def planification di nga xam ban gàncax nga war a def parce que comme maîtriser nga cycle gàncax yi wala am nga technicien :frabu la mun a gunge ci culture yi dina la mun a conseiller ci variété yi nga xam ne boo ko defee je pense di nga mun a arriver ci moment boo xam ne xëy na ñëpp dañ koy soxla <hesitation> te prix bi nga xam ne moom nga koy jaayee je pense dina nekk prix bu mucc ayib exemple rek laay joxe mooy <hesitation> <breath> boo jëlee maraîchage ci nawet je pense nawet prix yëpp dañuy yokku li ko waral parce que produit bi buy ñëw ci marché bi parce que zone yi nga xa zone yi nga xam ne moom la ñu am par excellence ñu def maraîchage mooy la zone des Niayes ak la Vallée du Fleuve Sénégal période boobu yëpp day fekk seen zones yi da ñuy innondées donc amu ñu espace pour def maraîchage <breath> ñi mën a def maraîchage mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si plateau bi mais boo ñëwee dans nos zones da ngay gis ne nit ñi dañuy gën a jublu ci culture grandes cultures yi muy gerte mboq kii <hesitation> dugub et cetera or <hesitation> dañu gis ne kii sensibiliser ndaw ñi pour ñu def maraîchage

maintenant xëy na li leen di manqué mooy l' information ak aussi les compétences formationbi mais boo leen sensibiliser ba orienté leen à travers cette approche mais aussi jàppale leen ci ci formation ci li ñu wooyee champs école paysan loolu véritablement dina permettre les jeunes ñu ubbi seen bët ba xàmmee vraiment ñu gën a orienté wu ci maraîchage moo gën ñu perte suñu temps ci grandes cultures du gaa sax du perte temps mais xëy na moom foofu la ñu mën a gagné xaalis je pense que dina nekk loo xam ne daf leen di pousser pour <hesitation> ñu gën a <breath> am orientation yu bees je pense ci sensibilisation bi loolu mooy activité phare bi nga xam ne moom la ñuy jagleel ANCAR

xëy na activité boo xam ne ANPEJ mooy leader mais ñun ay acteurs intervenant lañ saa bu opportunité bi amee wala saa bu ñuy def sensibilisation te associer ñu <breath> à travers suñu <breath> agents yi nekk sur le terrain
<breath> jeunes yu bëri ci seen kër yi ñoom dañu fay <hesitation> tàmbali seen i projets bopp <breath> boo xoolee ci wàll yar am na si joo xamante ni ci seengug ruqu ci la ñuy am seen tool yu ndaw <breath> di ci béy naanaa <hesitation> di ko jaayaat ci marché bi ak yu mel noonu <breath> <hesitation> wax nga fi sànq ab tàggat goo xamante ni nee nga di ngeen ko tàggat ndaw ñi bu fekkente ni da nga fekk jeune bi <hesitation> ci ci projet yooyu

<breath> <hesitation> effectivement parce que wax na sànq waxu formation waxu tàggat effectivement loolu dafa nekk une orientation phare pour l' année deux mille vingt deux parce que ci PTBA bi <breath> je pense <hesitation> wax naa fi ñaari approches muy approche champs école <breath> ak approche chepte mooy activités phares yi nga xam ne ANCAR war na ko mun a war na ko dérouler ci lëkkaloo bi nga xam ne am na digganteem ak <hesitation> Agri Jeunes je pense su ma ñëwee ci formation bi <hesitation> daan nañ organiser ay formations yu bëri ba léegi structures yi dañ koy continuer di def mais dañu gis ne formation yu bëri je pense <hesitation> parfois day nekk <hesitation> formalité nit ñi dañ koy def rek mais résultat bi nga xam ne moom la war a génne véritablement du ñu ko gis parce que boo defee formation loolu je pense moo gën a yomb ñoom exécuter liggéey mais liggéey <hesitation> activité bi mais activité bi je pense lu ñu xaar ci activité bi mu jur résultat résultat bi mooy lan mooy nit ñi xam d' abord bu ñu xamee lu ñu xaar ci ñoom mooy ñu appliquer maanaam ñu jëfee te bu ñu jëfee résultat war na mun a feeñ maanaam amélioration war na mun a feeñ ci seen activité

te gis nañu ne bon boo defee xayma formation yu bëri <breath> da ngay gis ne juste <hesitation> activité dinañ ko réaliser li ko waral nag mooy parfois dañu former sax ñi nga xam ne c' est pas les véritable acteurs parce que boo wootee formation <noise> ñu ne la formation bi am na remboussement transport am na añ am na leneen am na leneen <breath> da nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw mais en réalité seen objectifs du xam-xam peut être seen objectif mooy bokk ci ñiy séddóo li fi ne loolu daf ciy am <breath> <hesitation> ñaareel bi aussi di nga gis <hesitation> ñoo xam ne gaa dinañ ñëw dinañ déglu dina am lu ñu yóbbaale mais lu bëri dañ koy bàyyi ginnaaw dina am ñoo xam ne même lu ñu jàpp bu ñu demee ba sur le terrain pour ñu war ko <hesitation> jëfee <hesitation> duñ ko mun <hesitation> moo bi ñu gisee loolu nag dañu gis ne je pense il faudrait que ñu changer de pardigme il va falloir ñu dem ci benn xeetu formation <breath> <hesitation> yàlla di def ci ndimbalu FAO je pense ñu former une bonne partie de notre dispositif ci approche Champs école <hesitation> ak aussi projet Pareba mu jàppale ñu aussi ñu continuer cette formation de nos agents pour daanaka pratiquement boo jëlee tous les agebts de l' ANCAR approche boobu du dara lu dul <breath> <hesitation> formation boo xam ne bon defee wuñ ko si salle mais ci tool la ñu koy defee formation boo xam ne vingt cinq à vingt vingt à vingt cinq producteurs fu ñaar fukki producteurs jàpp ñaar fukk ak juróom dañ ciy participer nga xam ne daf ñuy permettre <breath> d' abord liy waral formation bi mooy dafa nekk soxla boo xam ne ci béyat bi lay jóge parce que balaa ñuy organiser formation bi dañuy def lu ñuy wax enquête de base enquête de base mooy pour nga xam ki nga war a former nu mu toogee lan lay def lan mooy jafe-jafe <breath> ci ngay tëggee un plan de formation par exemple tey bu fekkee ne da nga fekk nit ki <noise> comme li nga wax sànq <noise> muy def maraîchage nga gis ne waa dëkk ba yëpp ñu ci bëree bëri jaxatu la ñuy béy mais xëy na lu ñu lay li ñu lay jàmbat mooy rendements yi dafa xaw a faibles wala peut être am na benn feebar wala am na ay attaques yu leen di sonal je pense ci foofu ngay sukkandiku pour batir un programme